Umntwana usesibhedlela enikwa umuthi ngunesi. Ephethwe ngumamakhe, umamakhe egqoke ikepesi ebomvu, ekhangele umntanakhe emphethe ezandleni zakhe.

Umntwana omuhle obomvu oyelukiweyo inwele ephethwe ngumamakhe uphakathi kwesibhedlela ehlatshwa ijekiseni ngumuntu ongubaba osebenzayo phakathi esibhedlela.

abantu abasebenzela endaweni elomkhuhlane owesabekayo bevale imilomo bevale amakhala bevale ikhanda lomzimba wonke besebenza imisebenzi yesibhedlela

nguhlangano wabantu abanengi abanye bemi phambili bethwele izithupha abantu abamnyama labantu abamhlophe bemile bekhangele phambili bonke bekhanya bejabulile

umuntu osesibhedlela eselatshwa elele embhedeni duze kwakhe kulemitshina etshiyetshiyeneyo lebhakede elingaphansi labo dokotela abamelaphayo begqoke izigqoko ezokuvala amehlo lemlomo lekhanda lenyawo lezandla

Udokotela uyenza umsebenzi wakhe egqoke iyembe emhlophe ehlola umama igcikwane ,engenisa emakhaleni kamama into yokuhlola.

Amadokotela labonesi labantu abasebenzayo esibhedlela bemi ngaphandle bethatha umfanekiso. Eduzane labo kulephepha elibhaliweyo elilomama ongudokotela okhanyayo.

Umama ohlezi phansi ebophe intsaro eqhiye iqhiye egqoke amangilazi ngemuva kwakhe kulabantwana abamileyo abangabafana lamankazana.

Umhlangano omkhulu ogcwele abantu. Abantu abangobaba labangomama behlezi phansi, ematafuleni kulamaphepha lamanzi okunatha, bekhangele phambili lapho okukhona imifanekiso.

Abantu abathwala amasaka abatshiyeneyo abanye ngomama abanye ngobaba abanye babophe intsaro abanye bagqoke ingowane bethwele amasaka amhlophe.

Umuntu ongubaba ohlezi phansi ekhangele phambili egoqe izandla zakhe, emise inyawo zakhe kukhanya uyagula ingqondo ehlezi lapho okulezibi khona endaweni yasedolobheni.

Umhlangano omkhulu, olabantu besifazana labesilisa, abanengi behlezi phansi ababili bemile. Omama phambili bekhuluma. Abanye obaba bemile begqoke izinto ezokuvala amakhala lomlomo.

Umhlangano omkhulu wenzelwa phakathi kwendlu. Kulabantu abesifazana labesilisa. Abanye bathwele amafoni, abanye babhala emabhukwini. Phambili kulomama okhulumayo, ugqoke isigqoko esimhlophe. Abantu bonke balalele.

kulomama ohlezi ebhentshini egqoke isigqoko esilamabalabala egqoke le yembe eluhlaza ebophe le qhiye ekhandeni lakhe ngemuva kwakhe kulemifanekiso etshiyeneyo eyama fulawuzi amnyama

Umuntu olele phezulu kombheda ebambe ubuso ephakamise isandla zakhe lomunye ohlezi phansi umuntu osembhedeni wembethe ingubo emhlophe.

Umuntu olele esibhedlela ekhangele phezulu ephakamise esinye isandla sakhe ebambe ubuso bakhe. Elele phezu kwengubo ezimhlophe. Eduzane kwakhe kuleyinye imibheda.

Isbhedlela lapho okwelatshwa khona abantu abatshiyeneyo. Kwakhiwe kuhle, kulezimota ezimiyo phandle, lendawo lapho okugcinelwa khona amanzi amanengi, lez'hlahla ezihlanyeliweyo

Indawo lapho okusetshenzelwa khona ngalabo abafundela ukwelapha. Indawo yelabhorithari laph' okusetshenziswa khona imithsina etshiyeneyo ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Abafana abathathu ababili bemile kukhanya bayakhuluma labantu phambili. Ababili begqoke amayembe abomvu omunye uhlezi phansi ugqoke ikepesi leyembe emhlophe. Phambili kwabo kukhanya kulomfanekiso owokufunda.

Umhlangano wabantu abanengi abamnyama labamhlopne labanye abahlezi phambili bekhuluma ngemva kwabo kulemifanekiso yabo ebhaliweyo ngamabala amhlophe.

Kulomuntu olele embhedeni uyahlinzwa. Kulabo dokotela abesifazane labesilisa abanye bakhona ngabamhlophe abanye ngabamnyama. Uyahlinzwa phakathi kwesibhedlela.

Amankazana amileyo amanengi egqoke izigqoko ezimhlophe bemile bethwele amabhakane amane alemfanekiso abantu besifazane begqoke izicathulo ezitshiyatshiyeneyo

Phakathi kwesibhedlela. Lapho okukhona abasebenza khona, esibhedleleni. Bayabhala into emaphepheni. Lomama, ophethe umntwana, ebakhangele. khuluma labo.

Isibhedlela lapho okwelatshwa khona abanengi laphokuhlolwa khona igazi kulatshelwa labantwana kulatshelwa labomama abazithweleyo kulatshelwa labantu abahlutshwa ngamazinyo, kuhlinzwa futhi abantu abagulayo.

Abantu abaphakathi kwesibhedlela beseletshwa isibhedlela sabo baba esilabomongikazi ababili bekhuluma labagulayo abanye belele abanye bemise amadolo bekhangele phezulu bebaxhwayisa ngumongikazi

Isibhedlela esiyakhiweyo kuhle sagombolozwa ngamafulawuzi amahle sabhalwa ngamabala amakhulu akhanyayo. Kulabantu abahambayo abane labanye abahlezi phansi.

abantwana abanengi abaphethwe ngomama babo abagulayo basesibhedlela abanye bahlezi phansi abanye bami ngemuva kwabo abantwana bayakhala abanye balele abanye bazithulele

Umuntu ongumama uhlezi phansi, egqoke isigqoko esilamabalabala, ehleka, ephethe into ebomvu esifubeni sakhe. Into le ilomfanekiso wenhliziyo.

Umtshina osetshenziswayo esibhedlela ukuhlola igazi, ukuhamba kwalo emzimbeni. Kulomuntu okhanyayo ongumama ohlola umuntu ongubaba elenzipho ezipendiweyo kumbe ezimnyama.

Umuntu ongumama ohlezi phansi. Ekhuluma lodokotela ongumama. Owelukiweyo inwele zakhe. Uhlezi phezu kwetafula, kulembodlela ezitshiyeneyo. Kulebhuku lokubhala. Lomunye umama uhlezi eduzane.

imfanekiso yamathambo ekhanyisa amathambo atshiyetshiyeneyo amathambo amanye aphilileyo lamanye amathambo akhanya engaphilanga kuhle elemfanekiso emhlophe lemnyama

Umfanekiso womuntu wesifazana kukhanya uyafuthelana ethwele umuthi wokwehlisa ukufuthelana ubhalwe ngamabala amhlophe akhuluma ngomuntu ofuthelanayo ukuthi angayenza njani ukuthi aphole.

Umuntu osebenza esibhedlela egqoke into yokuvikelela ezandleni zakhe, egqoke lezigqoko zesibhedlela esebenza, ethatha igazi umuntu ongubaba ogqoke iwatshi esandleni sakhe. Ogqoke iyembe ekhanyayo imhlophe.

Umfanekiso womntwana osesiswini, umntwana okhanyayo ikhanda lakhe, lezandla zakhe lenyawo zakhe. Umfanekiso ophuma ulompala omnyama lomhlophe.

Udokotela olenwele ezinkulu uvale umlomo lamakhala kukhanya amehlo kuphela egqoke iyembe emhlophe ebambe umfanekiso wamathambo omuntu aweqolo ekhangele phambili.

Udokotela ovale amakhala, ulenwele ezinkulu, ebambe iphepha elikhanyisayo amathambo omuntu..Elikhangele, ebona okwenzakalayo phakathi kwephepha.

indawo yoksebenzela yokuhlola igazi lokunye esebenziswayo esibhedlela kulendawo yokugcinela igazi lokunye lamakhabothi lemtshina esetshenziswayo

Obaba ababili abasebenzayo esibhedlela basebenzisa imitshina yesimanjemanje amakhompuyutha omunye ephethe ifoni esandleni sakhe bevale umlomo lamakhala omunye uyahleka

abantu abahlolwayo ngabantu abasebenza esibhedlela o nurse labodokotela behlezi ezitulweni ezinengi behlolwa ngaphakathi komlomo kuthathwa amathe omuntu ukuthi ayehlolwa

Phakathi kwesibhedlela kukhona indawo lapho okulala khona ogulayo lemitshina esebenziswayo ukwelapha lowo ogulayo. Imtshina etshiyatshiyeneyo lendawo yokufakelwa imithi lendawo wokufakela ezinye izinto ezisetshenziswayo nxa umuntu eselatshwa.

Umtshina wesimanjemanje osetshenziswa phakathi kwesibhedlela ulayithiwe, ulentambo ezikhanyayo eduze phezulu kulamabhokisi akhanyayo kuphakathi kwesibhedlela lapho okusetshenziswa khona ukwelapha abantu.

Umtshina osetshenziswa phakathi kwesibhedlela ukuhlola imikhuhlane otshiyeneyo owegazi lokunye okutshiyeneyo osetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni imikhuhlane.

Imtshina yesmanjemanje isetshenziswa ukwelapha .Kulendawo lapho kulala khona umuntu oyelatshwayo . Imitshina leyi ifakwe phakathi kwesibhedlela .

Amazinyo amahle abanjwe zinsimbi zibambe amazinyo wonke, kukhanya inyama yomlomo. Inyama ebomvu ekhanyayo.

Umama osebenzayo phakathi esibhedlela evale umlomo wakhe, lekhanda lakhe, lezandla zakhe, ebambe intambo ezinengi .Useduzane lombheda ongelamuntu. Ngemva kwakhe kulabanye abantu abasebenzayo njengaye.

Igabha elilomuthi elimisiweyo elibhalwe ngamabala amnyama lamanye amhlophe limisiwe likhangele phezulu.

Ibhokisi legabha elomuthi owamehlo. Ibhokisi lakhona libhalwe ngamabala amakhulu amnyama. Eduzani kwebhokisi kulamaphilisi amabili amnyama.

Ngumuthi osebenziswa ukwelapha amehlo ngumuntu oletshukela. Umuthi lowo okulebhokisi lakhona elibhalwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi lomuthi wokufaka emehlweni likhamisile umuthi wakhona useceleni, umuthi olesivalo esimhlophe, umuthi wakhona ubhalwe ngamabala amnyama.

Imithi efakiweyo phakathi kwekhabathi eminye mincane ilamagabha amncane, eminye ilamagabha amakhulu. Ibhaliwe ngamabala amnyama lamanye aluhlaza, lamanye amhlophe, lamanye abomvu

Umuthi osebenziswayo esibhedlela ukwelapha, ufakwe embodleleni emnyama. Phakathi kulomuthi. Lumuthi ubhalwe ngamabala amnyama, ulesivalo esimhlophe.

Igabha lomuthi wokugcoba owesifazana elimisiweyo libhalwe ngamabala ngamabala amakhulu lamancane amhlophe lilesivalo esimnyama limisiwe lilinye likhangele phezulu

Umuthi wabantwana abancani, usebenziswa ebantwaneni abasanda kuzalwa. Ufakwa emakhaleni ukwenzela ukuthi ukhiphe amakhovula umntwana ekwanise ukuphefumula kahle.

Amabhokisi omuthi amabili afakiweyo emi eduzane laduzane elinye ibhokisi livuliwe omunye umuthi ukhitshwe ngaphandle ibhokisi libhalwe ngamabala abomvu lamanye amnyama.

Ibhokisi elincane elimisiweyo, libhaliwe ngamabala amnyama labomvu, eduzane kwalo kumiswe amaphilisi , amaphakethe amabili, akhangele phansi, laphezulu, ebhalwe lawo ngamabala amnyama

Ngumuntu obambe isifuba sakhe ngesandla sakhe esinye ebambe isifuba egqoke iyembe elomkhono emide, kwesinye isandla ubambe i inhaler yokufuthelana. Ngemuva kwakhe kukhanya into eyi green egqoki sigqoko esile mkhono emide.

Ibhokisi elomuthi elimisiweyo elibhalwe ngamabala amnyama elileluba elikhanyayo. Umuthi lowu siwusebenzisa ukwelapha ingqondo ebantwini abagulayo ingqondo.

umuthi osetshenziswa ukulapha inkankili ufakiwe ebhokisini elibomvu ibhokisi lakhona libhaliwe ngamabala abomvu amanyama lawamhlophe lomfanekiso womuntu wesifazana

Amambodlela atshiyeneyo amisiweyo amanye mancane amanye makhulu avaliweyo emilonyeni yawo abhaliweyo ngamabala amnyama amanye abomvu

Umuthi osetshenziswayo nxa umuntu ekhwehlela. Igabha elimnyama, lilesivalo esimhlophe, elinye libhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi okwelapha isisu aphakathi kwebhokisi amanye angaphandle ekhitshiwe phakathi kwebhokisi efakwe phansi phandle.

Ibhokisi elomuthi lembodlela eyomuthi. Umuthi wesikhwehlela, khanya khona ubaba okhwehlelayo, lamaphapho omuntu. Ibhokisi libhaliwe ngamabala abomvu lamnyama.

Imithi yesimanjemanje esebenziswayo nxa umuntu ekhwehlela iphakathi kwamabhokisi okuphakathi kwekhabathi. Eminye ibhalwe ngamabala amhlophe, eminye ibhalwe ngamabala amnyama.

Umuthi wokusebenzisa ukwelapha inkankili, umuthi lo usebenziswa ukufaka emakhaleni ukwenzela ukuthi umuntu ongezwakuhle aphole ulesivalo esimhlophe ubhalwe ngamabala amakhulu amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elabantwana abancane elisetshenziswa ngabantwana abalenyanga eyodwa kusukisela kubantwana abalomnyaka owodwa. Kulomfanekiso kamama lomntwana.

Kulabantu abathathu abahlezi phansi omunye ugqoke amaglass uthwele ibhuku ebambe lepen ukhanya engani ufuna ukubhala ebambe lomunye umama ehlombe umama wakhona ukhanya uyakhala ebanjwe ngomunye ubaba ukhanya engani ekezwa kuhle

Phakathi kwesibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abanengi. Abanengi behlezi emabhentshini obaba labomama eduzane letafula lapho okukhona unesi kumbe umama ovale umlomo wakhe lamakhala eduzane kwakhe kulomntwana oyinkazana onesi besenza emtshineni wesimanjemanje wamakhompiyutha.

Abantwana abancane amankazana labafana abamileyo phezulu. Abatshaya khona ingungu, amankazana egqoke okufananayo. Abafana begqoke okufananayo betshaya ingungu .

Abantwana basesikolo bakhanya bejabulile ababili ngabafana, ababili ngamankazana omunye uyakhala ,omunye uyaqakeza omunye uyatshaya ingungu amankazana alukileyo ikhanda kukhanya bejabulile.

umhlagano wabatsha abanye behlezi phansi obaba labo mama belalele phezulu behlabela abanye bayagida abanye bayabaleka

Umhlangano wabomama bethwele abantwana babo labanye abathelayo uchago enkomitshini abantwana benatha abanye bemile beseduzane.

Umuntu osebenza esibhedlela ongumama ekhanya ethabile esebenza lomuntu ongumama ehlola ukuhamba kahle kwegazi emzimbeni abanye behlezi emabhentshini ongumama labantwana

Udokotela osebenzayo ephakathi kwesibhedlela. Ngemuva kwakhe kulamakhabathi alomuthi esebenza lomfanyana efaka into esandleni sakhe, udokotela egqoke iyembe emhlophe, evale umlomo lamakhala, umfana ehlezi phansi

Umhlangano wabantu. Owokwelapha abantu. Abantu behlezi phansi. Behlezi ezitulweni. Begqoke amamasks. Abanye bebambe amaphepha. Abanye bebambe amafoni. Lamadoda amileyo. Eduzane lezitulo ezinengi. Abanye abantu baphakathi kwethende. Abanye bamile, eduzane lethende.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo lokudla kwabantwana lochago labantwana phakathi kulomuntu ongubaba eme eseduzane lomtshina wesimanjemanje umtshina wamakhompuyutha esebenza imithi ifakwe kumakhabathi atshiyeneyo.

Udokotela wesigulani abaphakathi kwesibhedlela. Udokotela uyakhuluma lesigulani bekhangelene . Udokotela ethwele iphepha, ethwele lepensela yokubhala , bephakathi kwesibhedlela.

abantu ababili abamileyo bekhangelene omunye ugqoke amaglazi omunye izinto zokuvala amehlo lomlomo lekhanda le zandla kukhanya uyabhala omunye uvale umlomo lamakhala kuphela

Izandla zomuntu ongumama eziphendiweyo, ziphendwe ngephenda emnyama. Zilungisa indlebe eyomuntu ongubaba ukuthi ezwe kuhle. Ubaba ogeliweyo inwele zakhe efakwa intambo phakathi kwendlebe.

Amabhokisi womuthi asetshenziswa ukwelapha into ezinengi amanye aphezulu amanye angaphansi kwekhabathi, amanye abhalwe ngamabala amhlophe amanye abhalwe ngamabala amnyama. Amanye abhalwe ngamabala abomvu.

Phakathi kwendawo ethingisayo imithi, kulemithi etshiyeneyo phakathi kwamabhokisi, eminye iphakathi kwezimbodlela ezingaphezulu. Eminye iphakathi kwamabhokisi angaphansi.

Indawo yokuthengisela imithi ifakwe imithi emnengi etshiyatshiyeneyo ekhanyayo phakathi kulama phakhethi alemithi etshiyeneyo umyango ukhamisile kubhalwe ngamabala amakhulu emnyangweni.

Indawo ethengiswa amaphilisi, kulemota emileyo emnyango lobaba ogqoke ikepesi umile laye emnyango phakathi kuthengiswa amaphilisi atshiyeneyo.

Imithi etshiye tshiyeneyo esetshenziswa okutshiyeneyo eminye eyokugeza amazinyo ifakwe phakathi kwamabhokisi abomvu leminye imithi esetshenziswa esibhedlela ifakwe phakathi kwekhabothi eliphezulu.

Phakathi kwesitolo esithengisa imithi etshiyetshiyeneyo uchago olwamagabha olwabantwana abancane lephoriji eyabantwana abancane abamunyayo.

Imithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha izinto ezitshiyeneyo ifakwe phakathi kwekhabothi kulamabhokisi akhona lembodlela esikhona.

Imithi etshiyeneyo ephakathi kwamabhokisi, eminye iphakathi kwembodlela ingaphakathi kwekhabothi, eminye iphansi,, eminye iphezulu ilembala etshiyeneyo.

imithi efakiweyo phakathi kwekhabothi iphakathi kwamabhokisi amhlophe ibhaliwe ngamabala atshiyetshiyeneyo eminye imithi ibhalwe ngamabala amnyama eminye imithi ibhalwe ngamabala abomvu

Imithi efakwe phakathi kwe khabothi eminye iphezulu eminye ingaphansi engaphansi minengi kulaleyi ephezulu ibhalwe ngamabala amhlophe lamanye abomvu amanye amnyama.

Amabhokisi omuthi amhlophe abhalwe ngamabala abomvu emisiwe phakathi kweshelufu amanye aseduzane laduzane amanye emile

Imithi etshiye tshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela eminye iphezulu eminye ingaphansi ifakwe phakathi kwekhabothi eminye ibhalwe ngamabala amhlophe eminye ibhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abanengi abaphakathi komhlangano. Abesilisa labesifazana bephakathi kwetende bekhuluma, abathathu bame phambili bekhuluma omunye wakhona nguye okhulumayo.

Ngumhlangano omkhulu kulabantu abanengi abanye baphethe abantwana, abanye bamileyo, abanye ngamadoda abanye ngabafazi, abanye bahlezi phansi phakathi kwetende beselatshwa ngabo dokotela.

Abantu abasemhlanganweni wegcikwane leHIV begqoke izigqoko ezimhlophe bemile bebambene izandla phambili kwabo kulabantu abathatha imfanekiso abanye bahlezi phansi.

Umuntu ongumama olukileleyo inwele zakhe phambi kwakhe wafaka iqhiye emile phambi kwamaphetshana abhalwe ngamabala abomnvu amanye ngamhlophe.

Indawo yokugcina impilakahle lapho okukhona ukudla kwesintu lemithi lokunye okutshiyatshiyeneyo. Phakathi kwetende kulezitulo ezikhanyayo.

Abantu abasebenzayo ezibhedlela begqoke izigqoko ezezibhedlela ezimhlophe ezibhalwe ngamabala abomvu behamba lapho okuthengiswa khona izinto ezinengi lapho okulabomama labo baba abathengisangisayo izinto ezinengi.

Ngumuntu ongubaba uhlezi phansi, uvale amakhala lomlomowakhe, labantu abayelaphayo bemile eduzene kwakhe labo bevale amakhala lemilomo yabo, abanye bethatha imifanekiso.

Abantu ababili ubaba lomama , okukhanya nje angani basemathandweni ubaba ehlezi phansi ekhangele phezulu , umama elele embhedeni , phezulu kulengubo emhlophe eqabuza ubaba , bonke kukhanya bayajabula

Umuntu ongumama ozithweleyo ebophe intsaro ekhalweni. Kulomuntu ongudokogela ohleziyo ebambe isusu somfazi ozithweleyo olele embhedeni.

umuntu omutsha oyinkazana ogaxe ithawulo entanyeni yakhe enatha amanzi ekhangele phezulu enatha esigubhini esimhlophe esilesivalo esimnyama phezulu kukhanya amayezi

Umfanekiso ophumakhona utshengisa ukudla okuwakha umzimba, amabhanana, ama- orenji, lama-aphulo. Lomama okhanyayo, ohlekayo.

umuntu osesibhedlela elele embhedeni inyawo zakhe zikhanya embathiswe ingubo ezimhlophe udokotela esebenza efake intambo emhlanini wakhe udokotela esebenza ngomtshina

Umuntu othela khona amanzi enkomitshini amanzi amahle angela ngcekeza amanzi wokunatha esuka phakathi kwenkomitsho enkulu ethelwa enkomitshini encane.

Umuntu ongumama ophethe isigubhu samanzi ngesandla esisodwa ecimezile enatha amanzi, amanzi amanengi aphuma phakathi kwesigubhu lamayezi akhanyayo.

Ubaba oyenza umdlalo wokuqinisa umzimba. Ephkamise olunye unyawo lwakhe, Walubeka phezulu kwebhokisi, Olunye unyawo lwakhe lumi phansi. Egqoke izigqoko ezimnyama. Egqoke lamathenisi amnyama.

Imithi esetshenziswa esibhedlela etshiyeneyo. Efakwe emagabheni. Efakwe phezu kwamakhabathi. Eminye iphezulu, eminye ingaphansi. Iphakathi kwezigabha, ezilemvalo, emhlophe.

Abantu abangobaba labomama abalungisa imithi belungisa ngezinto ezitshiyeneyo bekhangele phansi besendaweni eyakhiweyo kuhle emdulini kunamathiselwe amaphepha alemibala etshiyeneyo.

Umama okhanyayo inyawo zakhe ebophe izambiya esebenza ngezandla zakhe phezulu kwesitulo kulamahlamvu amnyama asebenza ngawo

Abantu ababili abakhulumisanayo. Omunye ngowesifazane omunye ngowesilisa. Owesifazane uyabuza umbuzo kowesilisa, bayakhuluma. Eduzane kwabo kulezimbodlela lezinye izinto ezinanyathiselweyo emdulwini.

Imithi esetshenziswayo ukwelapha isisu. Umuthi wejinja ukhanya usanda kukhiwa. Awonyiswanga, usetshenziswa ukwelapha izisu lokunye okutshiyetshiyeneyo.